tax na something na money wey government dey collect from the people wey dey stay the coun for the country every year and sometimes, dem dey collect am direct from people salary. Some people na from business wey dem dey do na im dem dey use collect um tax. For me wey be worker, how I dey take man manage that responsibility of paying tax every year na say one thing why I dey carry for mind quick quick na the deadline wey dey wan close the tax payment something. So dat one I dey carry am for mind quick quick so dat anything wey I dey do, I go um put all the tax um papers together on time so that they no go come catch person. Another thing na say as Nigerian wey I be, dem collect tax from every where. Na NEPA bill you wan talk, tax dey inside; na water bill, tax; dirty bill, tax and even for card wey person dey buy dey use everyday na also um dem dey also comot tax money from am. Another thing na bank wey person dey use dem go tell am say dem dey comot money for electronic um card management so and? another another way na say when we do transfer dey go comot money so some kain ways like that. So I no dey really stress about that responsibility of paying tax each year because already I don know say dem go comot am from card wey I go buy, dem go comot am from data wey I go buy dem go comot am from transfer wey I go make um of money from one person, from me to another person, dem go comot am from my ATM card, dem go even comot am for dirty. So dem get difren difren ways wey be say um dem dey um comot tax from my from me um dey collect tax from me. So no be something wey I dey really stress to think about. So na so I dey use handle that responsibility of paying tax. I e be like say one thing wey I go like add na say the document of tax, I fit arrange dem, put dem for one corner make I know which one be which one so that I go when that time reach I go just carry everything just give dem so dem go find dey go check which one complete which one no complete and all of that that kain thing, so na so e be.

Guilt na feeling wey be sey dey very very strong. Sometimes e dey worry person for mind when e be sey person know wetin e do and e no come even see person wey be sey e offend. that one na im pain pass But person still fit manage am, when maybe e no even see the person wey e be sey e don do something wey go dey make am feel guilty for. But for me, as i dey use handle that one or cope with the guilt of failing people whether for work or? for the way i dey deal with people i dey always talk so if person no let me know sey I don offend am, i no go feel guilty. So e good say the person tell me sey, “Ah guy, you do dis thing oo, you do dat thing oo Then i go quick quick tell the person sorry, so sorry na something wey be sey no dey hard me to tell person especially when i don see sey, i dey wrong especially when,, i don see sey, i don reason am sey the thing wey i do or the thing wey i talk really make that person vex so i no dey quick, i no dey take time to tell person sorry. Another thing na, sey i dey ask. um Take for example say, if me and person wey be correct friends, we padi con we dey relate well we dey talk well, we dey gist well, we dey flow well. All of a sudden i come see sey e no dey follow me relate like im dey do before, e go really worry me for mind na, so as sensible person wey be sey i be or as person wey get sense, i go ask am sey, “how far? Wetin happen? why? wetin dey happen like this? wetin dey make you dey feel this kain way?” so na when we talk, na i go really know sey i don offend am and then i go tell am sorry. That one na na na two ways wey be say i dey take cope with um the feeling of guilt. Another way na sey personally, wetin i dey do if i don promise myself sey i go do something and i no do am, e dey really pain me. So i dey tell myself the truth sey, e get the one wey my power reach and e get the one wey be sey my power no reach, so the ones wey my power no reach, i go just, leave am like that make am, then do am another time if e possible or i go do am if na something wey be sey i fit just do dah time dah time. I go just do am so that, i no go think am later so i don understand say i get limitations, i get where i fit do reach,, i get where my power fit reach. So no be everything wey i fit do, so the one wey i fit do,, i go leave, i go do am, the one wey i no fit do, i just let am go. So, na so the thing just be sha.

Like I talk for the last question wey be say I answer, I say I never born so I no get pikin but dat one no mean say I no go fit answer the question as dey ask me. At least I don see people wey get children, I don dey grow wit small pikin. My brodas, I see wen dem take their first step. How the thing make me feel?? E really sweet me shaa e make sense to me. The first time wey be say I see my broda waka, wey be say I come say, ‘make una come see o, make una come see o’ as im hear am im just fall back, im no gree waka again. So I really laugh, the thing make me laugh well well. so the feeling wey be say I get from that thing na say I happy, I no know as I wan use talk am E really sweet me as I come see am say after that time im come dey waka dey waka come even grow oo, legs strong, come dey waka even dey play ball. Dis wan sef na something wey dey burst my brain. so, I no know as I wan use talk am dat thing wey I see dat first time wen my broda waka, e really sweet me. Another time, another of my broda wey I see waka dat one as im waka im just waka well im no dey shy. Dat my first broda wey be say see when im waka dat first time wey I come call people say make people come see say im dey waka na shy person im be but the second one because dem be twins but the second one, no be shy person so im just waka im thing maintain his steeze he no send anyanybody so the two experience wey I get from dem from those my two brodas when I see am the thing make me… e make me e sweet my mind. E make me happy well. so na wetin I fit talk about that one be dat.

I go laugh for dis question wey I ask so wey dey ask me so, say how my first crush make me or shape my mind about relationship and emotion. I no know as I wan use answer this one oo because that time wey be say I crush on person, I no dey think anything oo, I no know. but if I wan reason now, I go say na really something wey be say make sense so, that my first crush, as i dey try to talk about am now, I dey try remember who im be, where I dey wey i crush on am, wetin im do wey make me crush on am but but one thing wey I don learn over time na say first crush um sometimes e dey end up well for people wey be say carry the relationship serious, sometimes na just feeling na im go just dey play on person. So that time wey I get that crush, as I don grow now, I just understand na just play play feelings I come understand say na normal thing for person to feel. So far say we be human beings, so far say blood dey run for our body we go really feel am feel that. So e no make me feel anyhow although as I dey think about am, true true the thing go don dey sweet me, I go don dey imagine am for my mind say, ‘aah, this girl na fine girl; aah, I go like dey with am oo; aah, I go like um start family with am oo’ dat kain thing. But all those kain things dey no dey dey no dey last. E get one book wey I read wey talk say love or relationship wey dey build on top crush just be like house wey dem use sand sand build. You know dat kain house wey be say children dey build with sand that time wey dem small if rain fall or pour am water like this, na so the thing go scatter. So dat book make me understand say love wey or relationship wey dey wey dey build on crush just be like dat kain house wey dem use sand sand build and that crush just make me know say God really create us well E no just create us to dey vex to dey happy, to dey laugh, or to dey just chop food. He still create is with better feelings wey go make us wan love the other person and even start family with am. So na very strong thing wey God do be dat so dat emotion na im dey grow to become something wey be say we dey call love. But if we no control am dat time, wey be say the thing dey dey dey shak us for body person fit go loose guard, person fit go do nonsense wey be say im no go like after. So the thing, dat first crush thing um e no really get any um matter for my body shaa but as I dey reason am now, as I see this question wey I dey reason am now na na I dey think am say the thing true true get wetin e do for person body e make me realize say we fit we get special way wey be say God create us to love each other and start family an na from dat kain feeling of crush naim dey start na dat crush na im dey grow to become wetin we dey call love today. na wetin I fit talk about dis thing be dat oo.